Kurukino rw'amaboko ruhuza umugwi wo mu ntara yamwaro n'entara yamuramvya rwatanguye ejo rwatewe iteka n'uwujejwe ivyo inkino na bawuramatari bizo ntara ruzobera ku murwa mukuru wa Bujumbura.

Ishengero ryitiriwe Mutimamweranda, ritunganijwe neza. Hari amashurwe akase neza, hakaba n'ikibuga cogukinirako inkino zitandukanye. Kumunsi War gatandatu uhasanga abana n'abakuze baje kuhateramira.

Mu tuzu twa sugumwe twinshi ntusagamwo igipapuro cagenewe kwihanagura umwanda muto canke mukuru ivyo bigatuma haba isuku rike canke bagakoresha impapuro zigumye zituma ibinogo biziba.

Hariko harategurwa inkino z' umupira w' amaguru, zizohuza amashure atandukanye yo mu karere. Izo nkino, zikazobera kw' ishuri iwacu. Bariko barasubiramwo ikibuga, kuko hari hamaze igihe kidatunganwa.

Inyuma y'urubanza agatutu kazobera mu kigo c'ababikira kirabana n'ishengero angirikani, bisabwe kwitwaza udutebe kuko ntaho kubicarika hazoba hahari, hazovugirwa amajambo akomeye ajanye n'urwo rubanza.

Haherutse kuba ubusuma mu kigo c'ishure co mu ntara ya Gitega. Abasuma bimvye uruhome binjira indani, batwaye ibikoresho vyose vy'isuku, hasigaye amasuka gusa bahora barimisha mu mirima y'ishure.

Urukino ryumupira w'amaboko rwananiye kuba kera. Kuko rusana ububangutsi ntangere. Nanjew ibintu vy',ububangutsi ntibunyorohereza. Nahavuye nikinira umupira w'amaguru.

Utuzu twasugumwe twari dukwiye gufatwa neza .Ugakoresheje akamenya ko hari uwundi ari inyuma yiwe azogakoresha kandi akazu kasugumwe gafashwe nabi gatuma haba ingwara canecane kugitsina gore.

Ibikoresho bikora isuku mubuzu bwa sugumwe bwo mwisoko mukamenge vyegeranirizwa hamwe ivyo bigafasha abakora isuku gutora vyoroshe ibikoresho bakoresha iyo bagira bakore isuku.

Hari igihe wubakirwa inzu n'umuntu atabinonosoye, ugasanga inzu zikoreramwo abakozi ba Leta zifatanye n'utuzu twa surwumwe. Umunuko ukabasanga indani aho bakorera.

Ishure rya comine Ndava, ryatanye mu mitwe n' ishure rya comine Kayokwe, mu rukino rw' umupira w' amaguru, rwabereye mu ntara ya Mwaro. Ishure rya comine Ndava niryo ryatahukanye intsinzi. Abanyeshure baho, akanyamuneza kari kose.

Uyu munsi habaye urukino rwumupira wamaboko ruhuza abakobwa n'abahungu, hatsinze abakobwa ibitsindo bitanu kubusa, ivyo bikaba vyateye intege abagore n'abakobwa bahora bikumira.

Utuzu two kwihagarikamwo twabavyeyi bibaruka ku bitaro vy'umutumba wacu twari dukwiye kugwizwa, haraho kwihagarika hamwe bigatuma abavyeyi benshi bahandurira imigera.

Igiti c'igisandasanda n'igiti cubashwe cane kuko kirakoreshwa mw'isengero rya Katorika rimwe mu mwaka ku musi w'ibisandasanda. Iyo ugiteye kirateba kumera.

Isoko rikuri rya Kinama ryaraye ryuguruye icese, mugihe hari haheze imyaka itatu ririko rirubakwa. Abenegihugu barashimira indongozi, ku mwete bagize kugira iryo soko, ribe ririko rirakora guhera ubu.

inkino z'umupira w'amaboko zikunze kuba ku kibuga c'ikigo c'abapatiri ndakunze kuzikurikirana urukino rwabaye uyu munsi rwari agakura hakinye imigwi ibiri iva mu ntara y'amwaro n'a makamba

kw'shure nizeko utuzu b'ihagarikamwo dusa neza .Impome zisize ibara ry'umuhondo ,hasi naho harera hari aho bakarabira hakijambere n'amadirisha yagutse.

Ububiko bw'ibikoresho by'isuku ku bitaro by'abapolisi burakenye bigatuma bimwe bimwe vyibwa kuko aho biri ubu hatugagwa hamaze kuba uruhombo runini kuko kundwi hagugwa ibindi bikoresho bishasha.

ikigazi gihereranye n'inzu yacu hafi y'aho tuvoma amazi iyo camye mise tuyigurisha amahera ibihumbi bitanu ku muganda umwe abayigura bayikuramwo amamesa hamwe n'isabuni

Utuzu twa surwumwe tw'isoko ya Kinama, turagirirwa isuku bihagije. Ukihinjira, uca uvyibwira. Hari abakozi bakora isuku, muga mu kudukoresha, uriha amafaranga ijana.

Aho abagabo bihagarika bariko bagira umwanda muto hari hakwiwe kubakwa ahantu henshi, kuko bifasha abagore n'abakobwa kutandura indwara zica mu bihimba vyirondoka.

Utuzu twa surwumwe twa none, kenshi usanga dufashwe nabi, canke abantu benshi batazi kudukoresha. Usanga igikono kijamwo amazi n'aho kwicara haramenetse.

Burya inyubako ziri kwinshi ugiye kuraba akazu kasugumwe ka rusange kari kw'isoko rya kampenge kubatswe nabi hari ibinogo bitatu ugiyeyo ugira ngo ugira ukorokereyo.

Mu buraro kw’ishure rya kivoga utuzu twa sugumwe dutunganijwe neza hari ubwinjiriro bw’abakobwa n’ubwinjiriro bw’abahungu nta muhungu usanga mu kazu k’abakobwa.

Utuzu twasugumwe tw'abakobwa dusa neza kuko baratubwirira isuku rikwiye muga hari abacafuze impome basiga ko amakaramu hamwe n'ingwa.

Umwarimu w'ikarashishi arahimiriza cane abanyeshure harimwo cane abigeme kwitaho cane ikarashishi, kuko ribazanira amagara meza ivyo yabivuze mu gihe yabonye ko hageze icirwa c'ikarashishi abana babi igeme baca birwaza.

Naho nkunda utuzu twasugumwe tw'ikizungu, jewe nopfuma mbona utuzu twasugumwe tw'ikinogo. Kuko hari utuzu twasugumwe twera inyuma y'imisi mike, ugasanga dusigaye twirabura.

Iyo ar' umwanya w'ikarashishi ,Nahayo na Ngendakumana baba bariko barasamara, mwarimu amaze kubakebura kenshi muga ntaco barahindura, hanyuma bazobirukana.

Akazu ka sugumwe ko kubitaro vyo kumutumba Rariro ntikitaweho, inyuma y'umwaka umwe gusa kubatswe wogirango n'iraro ritahamwo inka, umuyobozi wivyo bitaro ahimiriza abenegihugu bahivuriza gufata neza izo nyubakwa.

Ububiko bubikwamwo imiti ku bitaro bikuru, butunganijwe neza, hariho aho babika inshinge, ipampa, imikasi, n'imiti itandukanye yo guha abagwayi, ivyo bikorohereza abavuzi mu gutora vyoroshe imiti bakenera.

Icigwa kijanye n'ubumenyi bw'ibintu n'ukuntu bihindagurika, twarize ko uvanze ubuki n'amazi, ubuki bwireka musi, amazi akaja hejuru. N'aho ubivanga birasubira bikitandukanya.

Ingaburo zihabwa abana b'umwaka umwe ziri mukigo kijejwe ivy'incanco. Iyo umwana akwije iyo myaka, umuvyeyi ategerezwa gutora izo ngaburo atwaye n'umwana.

Umuyobora mazi uvana amazi mu kuzimu uyadugana mu mazu uba ufise inguvu nyinshi, haraho usanga adashika neza mu mazu canke akagarukira mu bikono vyo kuyabikamwo.

Ibikoresho vyo kuringaniza imbaho mu buryo bwa kija mbere bimaze imisi bitariko birakora, kubera ikibazo c'umuyaga nkuba ivyo bigatuma haba uruhombo rudasanzwe kw ico kigo, ndetse no kubakenera izo mbaho.

Aho bapimira imigera y'indwara zitandukanye, hubatswe kijambere. Ku buryo ata bucafu ubona. Haba hari uburyo bwo kuyisohora, ikaja mu binogo vyayigenewe. Ababikora baba bafise udukingirizo bambaye ku maboko, kugira ntibahandurire ingwara.

Turiko turiga uko bavanga umuti wo gupima ingwara ya mugiga. Mumwaka wa kabiri wa kaminuza niho tuja kwimenyereza mu bitaro bitandukanye. Tumenyerezwa n'abigisha babinonosoye.

Gukorera mu gikoni c'indani mu nzu gifise isuku vyari vyiza n'infungurwa zihateguriwe zigira akanovera bikari da kudasanga ubucafu muvyo dufungura canke muvyahateguriwe.

Haherutse gukorwa ubushakashatsi ku bwoko bw'isazi. Hadutse ubundi bwoko bw'isazi ziryana. Izo sazi iyo zikuriye uravyimba umubiri wose. Rero bibaza ko izo sazi zoba zifise n'izindi ndwara zitera.

Mu bubiko bw'ibitabo harumvikanye ibintu bituragurika muri iryo joro riheze. Ivyo vyatewe n'inyabwonko yasizwe icometswe n'umwe mu barimu, bagasaba ko ibintu bicomekwa ku muyagankuba vyokurikiranirwa hafi.

Incancu nkazose zibikwa mu bubiko bukanyisha iyo zibitswe ahantu hashushe zica zipfa ku buryo abazitewe ata co zibamarira mu mubiri n'iyo ziva mu ntara zija mu yindi hari ibisanduku vyabigenewe zijamwo.

Kera hahise naripfuza kuzokwiga ibijanye nomiyagankuba uko imyaka yagiye igenda ico cifuzo cagiye kiramvamwo bitumye nuko abavyize bagenda barahura na masanganya atandukanye ajanye nuwomwuga.

Abanyeshure bariko baraheza ivyirwa mugisata cubuganga bariko baranonosora ubumenyi kubitaro vyitiriwe umwami karede ivyo bikazotuma abobanyeshure basohoka bafise ubumenyi buhagije

Hariko harakarishwa ubumenyi kubize igisata c'ubuganga ku bitaro vyaba sirikare abariko bahabwa ubumenyi nibeshi kuburyo kuronka aho babicarika vyagoranye hasabwe gutanga intererano kugira bagure aho bazokorera mu myaka iza.

Akuma gapima umuvuduko w'amaraso karakunze gukoreshwa nabi. Kenshi usanga gakoreshwa n'abantu batabifitiye ubumenyi ugasanga uwupimwe afise umuvuduko w'amaraso uri hejuru canke uri hasi.

Umuyoboramazi wo mu kigo ca gisirikare umaze imisi waratobotse , ivyo vyatewe n'umuvuduko munini w'amazi bigasabwa ko wokorwa vyihuse kuko amazi ariko aronona ibarabara.

Ikigo kijejwe gupima imigera ica mu maraso, giherutse kumenyesha ko kimaze gutora umugera w'abasama abana barenga mirongo itanu mu gihe c'ukwezi kumwe. Ababijejwe bahimiriza abavyeyi kuja guteza incanco abana bari musi y'imyaka itanu.

Ububiko bw'ibitabo ku mashure, bwari bukwiye kwagurwa, hakongerezwa ibitigiri vy'ibitabo, kugira umunyeshure wese aronke uburenganzira bwo gusoma igitabo kimwe ku ndwi. Gusoma, ni bumwe mu buryo bwo gukarisha ubwenge.

Inyuma y'ivyigwa hari ikirasi cagenewe abanyeshure bashaka gusubiramwo ivyirwa batatahuye canke bafise ibibazo bariko bategura ivyo bigafasha abanyeshure kudasamarira mu mihana yabo.

Baravuga ko ushaka inka aryama nkayo burya n' uwushaka ubumenyi araburondera maze kabiri nja gusoma ibitabo niga n' uko bakoresha inyabwongo maze kuhamenyera vyinshi cane.

Umutima n'inyama ijejwe uruja n'uruza rw'amaraso mu mubiri. Ikagira imitsi yinjiza amaraso meza, ikagira niyindi mitsi isohora amaraso mabi.

Ibikoresho vyogushushanya, urukiramende, inyabutatu, n'ikwadarato, bibitswe munsi yimeza yamwarimu, iyo mwarimu yasivye uwumusubirira biramworohera kubitora.

Imbeba ziri mu buraro bwo kw'ishuri iwacu zirarenze. Wogira ngo ni ho zororewe. Ariko bitumwa n'uko hapanze nabi. Ibintu vyose bibikwa hamwe: ibitabo, imatera, indobo, n'ibindi.

Ishure ryo ku musi w'imana ry'abana nhigishirizwamwo ijambo ry'imana abigisha bakoresha ibitabo bivuye mubiro kwa mwarimu w'ishengero ni we abibihera kugira ntihagire ibizimira.

Niwaja gusaba ikibanza c'ishuri ca wamuhungu wawe uzobaze ibiro vy'umuyobozi aho akorera hari ivyandiko bitukura hakaba n'akamenyetso kerekana iyo akorera.

Ibinogo vyegerenya ubucafu buvuye mu buzu bwa surwumwe kenshi bwubatswe nabi. Usanga ivyo binogo bidafundikiye haguma haduma amasazi. Vyari vyiza ko vyubakwa n'abantu bavyigiye.

Intebe z'ishure zatanzwe n'ishirahamwe Sakura, zishobora kwicarako imwe imwe abanyeshure batatu. Zikaba zose hamwe ari intebe ijana, bisigura ko abanyeshure amajana atatu bagiye kuronka aho bicara.

Igitabo c'ibiharuro c'umunyeshure kirimwo ibikenewe vyose kugira umunyeshure amenye ibiharuro. Abavyeyi babishoboye bahimirizwa kugura ico gitabo kugira abana babo baze baragikoresha mu mwanya atari uw'ishuri.

Ibarabara rica imbere ry'ishengero angirikane ririko rirakogwa, ubu ntituzosubira gucegwa gusenga, ariko rifise ivu ry'inombe, vyari vyiza ko bashiramwo ikaburimbi.

Iyo urugo rutazitiriwe usanga haba cane ubusuma, ntakintu ushobora kwibagirira hanze ahandi ho usanga bacivye. Hageze mwijoro gusoka hanze nikibazo, kuko imbwa zirashobora kukurya.

Kariwabo aza mw'ishure adasokoje umushatsi. Aho atagirira n'isoni, yicara imbere hafi ya mwarimu, kwimwesha vyo vyaramunaniye. Mwarimu amaze kumwirukana kenshi.

Ikibuga kiri hagati mu kibuga aho nkora cari gikwiye gucibwa kuko ntakamaro kidufitiye, amababi yaco yonona imbuga nta n'igitutu kizana, tutibagiye imizi yaco iri hejuru uyiciyeko ugwa hasi.

Mu bikoresho vyagenewe kurima duherutse kwiga mu rurimi rw'icongereza harimwo umupanga umuhoro isuka inkorofani ico kuvomeza hamwe n'urukero.

Narinshaka ndakurangire aho mba kugira n'iwaza kunyibarutsa ntuzozimire, niwaza uzobaze ku mashure y'intango ya Carama, uhageze uzosimba inzu zibiri, iya gatatu niho mba.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryacu gihereranye n'amazu atandukanye iyo hariko harabera inkino. Harakunze kuba amasanganya yuko umupira urenga ikigo, ukamena ibiyo.

Kubera ubukene bw'amazi, ikigo c'abasirikare caratunganyije igikono kinini kibikwamwo amazi nka malitiro ibihumbi bitatu. Mu gihe habaye ibura ry'amazi, bikora kuri ayo amazi yabitswe muri ivyo bikono.

Mugihe gito giheze hatanzwe imfashanyo yintebe mubanyeshure biga muwumunani, izo ntebe zamaze kwononekara. Uziravye zisize ingwa namakaramu; ivyo bigaca intege abayobozi.

Igitabo cy'ibiharuro c'umunyeshuri wo mu mwaka wa kane gicafyeko abanyeshure bambaye impuzu zisa nivu n'idarapo ry'igihugu hariko n'amabara atukura ayasa nubururu nayera.

Ikigo gikurikirana abimenyereza kuba abapatiri co mu ntara ya Gitega kiriko kirongereza inyubakwa, igitigiri c'abimenyereza kiriko kiraba cinshi, bigatuma haba gukeha kw'amazu bakoreramwo.

Iyo ikigo kidatewemwo ivyatsi canke amashurwe, usanga huzuye ivu mu kibuga. Iryo vu rikazana ubucafu Indani mu mazu. Bikanatuma abahakorera bacufura n'ingoga.

Mu gihe c'ici usanga hejuru ku bicu ata bicu bihari hasa n'ubururu. Muga mu gihe c'imvura usanga hari ibicu vyinshi birimwo n'imvura. Ico ntakunda n'ubushuhe n'uruzuba biba bihari mu ci.

Amazi meza n'isoko ry'amagara meza. Kubakira amazi ava mu misozi ni vyiza kuko uba uyarinze ubucafu n'abayanywa ntabatera ingwara. Amazi meza n'ubuzima bwiza.

Abarimu bamwe bamwe birabagora kubera ibikorwa vyinshi, ugasanga aja mu murima, akaja kuvoma, ivyo abihejeje akaja kw’ishure. Agiye kw’ishure ntaba afise uwasigarana umwana, agenda amuhetse mu mugongo.

Kubera ubwinshi bw'abanyeshure, ishure nigishamwo rigabuyemwo ibirasi bitatu, ikirasi kimwe kimwe kirimwo abanyeshure ijana, bisigura ko umwaka umwe hariyo abanyeshure amajana atatu.

Hari itangazo ku muryango w'ubuyobozi rivuga amategeko mashasha ngenderwako ubu kirazira ko abakozi batonda bacerewe isaha ya nyuma yo gushika ni isaha zibiri.

Ikigo cishure cokumutumba gikaragata caraye kironkejwe intebe zabanyeshure zakijambere ikirasi kimwe gishobora kwakira abanyeshure barenga mwirongo itanu ivyo vyarahimbaye abayobozi hamwe nabanyeshure kuko ntamunyeshure numwe azohagarara mugihe civyirwa

Hari ibirasi vy'amashure usanga vyubatse nabi ,ugasanga umuco ntushikamwo indani . Ivyo bigatuma abanyeshure bagwara amaso. Nko gushira idirisha rimwe mu kirasi c'ishure ,ntivyari vyiza.

Biraryoshe iyo ufise umugenzi wo kw'ishure. Muramarana irungu mu kiruhuko niyo mufatanye urugendo muja kw'ishure Kariwabo na Ndikumana ni abagenzi kuva bagitangura ishure.

Uyu munsi, abanyeshure bo mu mwaka wa kabiri mu mashure y'intango bagize umwimenyerezo wo guteka. Umwe wese yazana ivyo aronse: umuceri, ibiharage, canke ibijumbu.

Ikibuga c'umupira kw'ishure ry'isumbuye rya Rugazi ni kinini gose ; kirahurumbigwa cane. Abagikoresha baridoga gose ko gifashwe nabi usangamwo ubucafu butandukanye.

Ikigo ca kaminuza co muntara ya Ruyigi, gifise umutekano ntangere. Ico kigo kirugaye cane , gifise n’imiryango uyikozeko uca ufatwa n’umuyagankuba, impome zaho zifise intsinga hejuru ,zituma atawushobora kuzurira.

Muri kino gihe ivyo kwigisha indimi mumashure yintango vyarateye imbere umwana wimyaka indwi arashobora guharura kuva kuri rimwe kugera kwijana mururimi rwicongereza

Ahabera urukino rw'umupira w'amaguru haragarara ivyo vyatewe nuko abaza ku hakinira barihishwa amahera yumurengera vyoba vyiza ico kibazo gitorewe umuti kuko n'igihombo.

Mukigo kijejewe ivy'impunzi ufise ico uja kubaza, utumbera ahakorera umuyobozi, kugira bagutunganirize, hari ababa basaba ubuhungiro, canke imfashanyo yivyo gufungura.

Kugira habe urutonde rwiza mumashure yabana bari munsi yimyaka itatu bari bakwiye kwicara ugukurikira umwana mugufi akicara imbere muremure akicara inyuma kuko muremure iyo yicaye imbere mugufi ntashobora kubona imbere

Umuhungu wa Kariwabo arazi cane icigwa c’ibiharuro. Iyo mwarimu amurungitse kukibaho, ntanakimwe kimunanira, Uwo vyananiye wese , niwe afata akanya, akamusigurira.

Ikirasi abigisha bakoreramwo, kimaze imisi kagaragara. Ntamwarimu numwe arimwo, bivugwako batanguye yegereyegere basaba ko bokongerezwa umushahara.

iyo wamenya gukoresha inyabwonko ntakintu na kimwe ushobora kurondera ko ubure nari ko ndaraba ku bijanye no gukora amakara ukoresheje umwavu muga hari icuma kigurigwa hanze utegerezwa kugura

Hafi n’inzu y’uburaro kuri kaminuza y’igihugu hari bibiri binini bipoma amaritiro ibihumbi bitanu kimwe kimwe, ivyo bikono bibikwamwo amazi akoreshwa iyo aya leta yakamye.

Igihe c'urushana ko catanguye, bigiye kungora gusubira gusohoka ngo ntembere mu mutekano ntangere. Ugize ngo urasohoka, aho uhonyora hose hari ibiziba n'ivyondo, si je nzobona ici rirageze.

Ibihimba bikuru bikuru vy'umubiri, ugizwe n'umutwe ,amaso, izuru, amatwi, umunwa, izosi, ibitugu, amaboko, n'amaguru

Vyari vyiza ko ikinogo cegerenirizwamwo imyanda ivuye mu tuzu wa surwumwe kiba kure y'ahantu hakoranira abantu kuko ivyo bituma haba amasazi hamwe n'isuku rike ku bahegereye.

uyu munsi kwishuri rito aho nahimana yiga baheraheje umwaka w'ishuri batetse ibifungurwa bitandukanye harimw umuceri ibiharage n'irengarenga barenza ko umutobe

mu kazu kagenewe gusohora impapuro zandikiwe muri nyabwonko uhasanga ibyuma vyabigenewe urashobora gusohoza ikete ryo gusaba akazi wandikiye muri nyabwonko mu mwanya muto

Ishure ry'intango rishasha riherutse kubaka. Baramaze gushiramwo intebe zishasha. Hasi hasize isima ritukura hejuru naho hari irangi ryera n'amatara arimwo.

Kw'ishure ry'abana bakimenyerezwa hari ibikinisho vyinshi vyo kubasamaza, ikivuma n'umupira w'amaguru. Hageze isaha zine, barabaha umusururu kugira baronke inguvu zo kugera isaha cumi na zibiri batarasonza.

Ibiro vy'umushikiranganje bitunganijwe neza bifise intebe za kija mbere bikagira n'i muti wo gukaraba wica ubucafu akabayo n'icuma kigabanya ubushuhe.

Utuzu twa surwumwe twinshi ntidufise amazi yo gukaraba. Ivyo bigatuma habaho ingwara ziciye mw'isuku rike. Ababijejwe, boraba ukwo batunganya ubuzu bwa surwumwe kuburyo hatabura amazi yo gukaraba.

Kubera ikizuba cinshi Nahimana n'abagenzi biwe birabagora kugera kw'ishuri, baba bafise ubunebwe bwinshi bagenda bigurintege, Nahimana we misi yose asigara inyuma.

Mu mwaka wa kabiri w'intango ni ho batangura kwiga imperekeranya uyu musi bize imperekeranya nte bwe mge mpe igice ca nyuma kizogera zose bazihejeje.

ingazi ziduga kw' igorofa ya mbere aho umuyobozi w'ikigo c'abamugaye akorera ni zirezire iciza nuko ku mpande zose zifise aho wifadikiza ahandi ho wokwisanga hasi

Ubwinjiriro bwo mu kigo gihingura amavuta y'ibigazi bumaze imisi itanu bugaye ivyo bikaba vyatewe n' uko mu ndwi iheze hateye umuriro muri ico kigo uwo muriro ukaba warononye ibintu vyinshi bitandukanye.

Mu mwaka wa mbere haramanikwa urutonde rw'ibiharuro vyo gukuramwo, guteranya , kugabura no kugwiza. Ivyo bigafasha abanyeshure, gufata n'ingoga ku mutwe ibiharuro.

iki gice tuzokwiga guhindura ingero ingero zirafasha gupima uburebure ibyo bigakoreshwa ahantu henshi hatandukanye bizodufasha muri kazoza ubu turi ko turabyiga haraho tubona umengo ntaco bizotumarira

Haratanzwe imfashanyo kubanyeshure batishoboye kw’ishure rya muramvya, abo banyeshure bagashimira cane ababahaye ivyo bikoresho banabizeza ko bagiye kuhakura ubumenyi bwinshi.

Ibarabara ririmw'ivu, ni ryiza mu gihe cici. Mugabo iyo haguye imvura haba hari ivyondo vyinshi, hamwe wipfuza kutahaca, Mugabo iyo ifata inzira imwe, utegerzwa guca murivyo vyondo.

Igihugu c'Ubushinwa giherutse gutanga imfashanyo y'amazu azokora ubushakashatsi ku bijanye n'ubwoko bw'umuceri burimwa aha mu gihugu. Ivyo bikazofasha kumenya amoko dufise y'ico gitegwa n'uko corimwa neza.

Gupanga neza ibitabo mu kabati, vyorohereza abasomyi. Iyo ibitabo bipanze mu kajagari , biragoye gucagura, bikabatuma ibitabo bizimira vyoroshe . Akabati k' ibitabo ka Bigirimana, gapanze neza.

Nk'umuntu yemere imana kirazira kunwa inzoga netabi kiraziragutukana canke gufata abandi nabi ni vyiza gukora ibikorwa vyiza bizodushikana mw'ijuru.

Iyo mwarimu yatwigishije ijambo rigoye mururimi rwigifaransa, aca aryandika kurupapuro mundome zisomeka akarimanika kuruhome aho dushobora kuribona twese. Mundwi iheze twize umwashi.

Aho vyakabereye intebe z'ibiti zari zikwiye kuvanwa mu mashure, abanyeshure bazicarako baridogako imisumari ibataburira impuzu eka zikanacafuza impuzu zabo, vyari bikwiyeko abayobozi basaba intererano zigahindugwa.

Mw' ishure ry'abana bagitangura amashure yo kwimenyereza harashajije. Hari udutebe n'utumeza tugufi. Ibitambara bishashe ku meza bifise amabara y'ubururu, atukura n'umuhondo.

vyari bikwiye ko mu mashure yisumbuye hajamwo imashini nyabwonko kugira abanyeshure bashobore kuziga. Kuko muri kino gihe, biragoye guheza ishure utazi kuyikoresha no kuronka akazi biba bigoye.

Ikirasi c'umwaka w'icumi na kabiri mu gisata c'ibiharuro, kimaze iminsi cugaye. Abanyeshure baho batembereye mu ntara ya Rutana kuraba imanga nini iteye ubwoba yubatswe ku Babirigi.

Ubu mumashure ivyigwa vyarateye imbere basigaye biga icongereza, umwana wo mumwaka wa Kane aba azi guharura kugera kumajana abiri utibagiyeko no kuvuga ugworurimi aba abizi, abantu twize kera twari dukwiye kwiga ugwo rurimi.

Ivyatsi vyarumye kubera ici. Aho ni kw'ishure ry'intango ryo mu rugazi. vyasabwa ko haba hari amazi yo kuguma babuvomera. Ahandi ho uruhuko n'ici bizohera atacatsi na kimwe kihasigaye.

Wipfuza kumenya uko isuku ritunganijwe mu mashure, uregera Mariya akuyagire uko bimeze kw'ishure iwabo. Kirazira gutagaguza ubucafu aho ubonye hose kuko bufise aho bwagenewe kuja.

Ubukene n’ijambo rikunzwe gukoreshwa cane kumuntu adafise ico yimariye canke amariye abandi, niho batangura kuvuga bati urya muntu n’umukene, kuburandurana n’imizi nugukura amaboko mumpuzu ugakora cane.

Kw'ishure iwacu ,buri mwaka, twama dutahana ibikombe mu nkino zitandukanye. Ivyo bikombe vyose uko ari bitandatu, bimanitse hejuru y'akabati mu biro vy'umuyobozi.

Iyo inzu ari ngufi ituma haba ubushuhe bwinshi mu gihe c'uruzuba mugabo igafasha cane mu gihe c'urushana gususuruka. Vyari vyiza ko twubaka twisunze ibihe.

ku rusengero rwitiriwe umweranda misheri amazu yaho afashwe neza nk'ibururaba ibarabararijayo riciyemo kubiri haraho imodokari zinjirira n'aho zisohoka

Niwashika hamwe nagutuma, uzohamenyeshwa n'ibi bikurikira: hasize amabara y'umuhondo, n'amabara y'urwatsi. Ivyo nutabibona, azoba atari ho.

Kubera ubukini bw'abarimu hari aho twigana n'abanyeshure bo mu mugubabe baca bazana intebe bicarako iciza n' uko dufise amashure yaguze uyu musi twigiye hamwe guharura mu congereza.

Kubera ubukene bwibirasi abanyeshure bomumashure abanza nayisumbuye bigira hamwe kandi mwishure ritagira umuco ivyo bigatuma ubumenyi butituka

Ibarabara ryinjira hagati mu gisagara ryarabomotse uravye nabi worwa muri ico kinogo vyari bikwiyeko bashiraho ivyapa canke ibiti vyerekana yuko ibarabara ritariko rirarengana.

Amashure mpuzamakungu, aba yubatse kubuhinga bwa none. Abanyeshure baho basa neza cane baranavyibushe. Mu birasi vyaho haramabara menshi, amabara atukura, amabara asa n'umuhondo eka ntiworaba harshajije.

Intumwa zaje kuvuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana zivuye mu gihugu ca Gabo, zashikiye mu kigo c'uwuserukira ico gihugu mu Burundi zizomara imisi itanu.

Ikigo c'umupira w'amaboko cubatswe hafi y'aho mba kirafasha abanyagihugu kwinonora imitsi. Ushaka kugikoresha uriha igihumbi kumusi. Kukwezi naho ukariha ibihumbi icumi.

Ibirasi vy'ishure vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore bisize ibara ry'umuhondo imbere hari amashurwe hamwe n'ibiti. Ivyo biti bitanga agatutu n'akayaga, abanyeshure bakunze kuhicara.

Inyuma y'aho umuyaga uguruye amabati yo kw' ishuri rya irakoze, ubu bigira mu masomero yuguruye, atagira amadirisha n'imiryango. Ivyo bigatuma iyo imvura iguye abanyeshuri banyagirwa.

Akazu ka surwumwe ko kw'ishengero rya katorika ku mutumba iwacu karasukuye. Abakirisu iyo baje mu misa ku wa Mungu nta kibazo bagira c'aho bihagarika.

Ushaka kubaza ivyo ubutaka gutumbera ku muyobozi w'ubushikiranganje bujejwi vy'ubutaka n'amabarabara uhamenyeshwa n'ivyandiko bisa n'ubururu n'akamenyetso karaba hasi.

Ikibazo gitanguwa uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza kizotangura kuri uyu wakane itariko icumi na sitanu z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mu gatandatu uwo musi hazokorwa ibiharuro umusi wa kabiri azoba ari kuri uyu wa mbere ere itariko imirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa mbere hazokorwa ikirundi.

Ishure iryo ritagire amadirisha ntiribaribona bigatuma abanyeshure bagwara amaso tutavuze abarimu bafise imyaka yigiwe imbere bataba bakibona neza.

Iyo wakenye cane, n'ijana birakugora kurironka. Vyari vyiza ko umuntu atunganya imigambi izomufasha kutagira ubukene, ku buryo utabura n'amajana atanu ku mufuko.

Mu bushinguzi bw'ubushimi bwagiye buraronkwa mu mahiganwa atandukanye uhasanga imidali n'ibikombe vyatsindiwe mu myaka ihezi, ubutwaheruka gutahukana igikombe c'uba wabaye uwa mbere mu mahiganwa yo kwiruka.

Ikigo kijejwe kwigisha ivya gisirikare kirahimbaye. Ni igorofa igeretse kabiri. Gifise amazi akwiye, n'ububiko bwayo. Gikikijwe n'urupangu ku buryo atamusuma ashobora kuhinjira.

Mu gihe co kuruhuka, isaha zine zo mu gatondo usanga abanyeshure bo mu mashure y'intango bariko barikina amatavu, n'akaruhuko gato k'iminota cumi n'itanu gusa.

Kw'ishure ritoyi rya Mungwa abanyeshure bo mu mashure mato mato birigwayo. Bisaba ko umunyeshure wese atekera impamba kuko udafise ico ufungura inzara yokwicirayi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru cyo ku ishuri wacu iyo hageze ici ibyatsi byose biruma ivumbi riba ri hari rirarenze iyo hagira habere urukino bisaba kuhavomera .

Mu myimenyerezo duheruka gukora y' ibiharuro, twize ko icenda guteranya kimwe guteranya indwi, bingana icumi n' indwi. Munani guteraya kabiri gutera gatanu, bingana na cumi na gatanu. Mu gice giheze twize guteranya ibiharuro bibiri gusa. Ubu twashizeko n' ica gatatu.

Gukora ikarashishi mu bigo bitandukanye vya Leta vyarijukiwe ubu umukozi canke umunyeshure wese ahimirizwa gukora ikarashishi iminsi yose mu munsi wa gatanu.

Mw'ibohero rikuru, abafungwa basigaye basimba impome canke bagacisha amatabi n'urumogi mu butoboro bw'izo mpome. Ivyo bituma habaho imisharamirano hagati yabo.

Hariko harubakwa uburaro bw'ingenzi bufise n'ubunywero hafi yaho mba, ubwo buraro icumba kimwe kizorihwa ibihumbi cumi kw'ijoro rimwe. Uruhande rw'uburaro rwaramaze guhera hasigaye ko hubakwa ubunywero.

Ishirahamwe ryo kwiteza imbere ry'abakenyezi ryarubatse ikigo kirimwo ibikinisho vy'abana, ico kigo ukiravye kirateye igomwe, bahimiriza abavyeyi bagifise abana bato kubatwarayo murikino gihe c'ikiruhuko.

Uruhome rutandukanya ibitaro vya Buhumuza n'ikigo c'abasirikare rurageramiwe, rufise imigaga impande zose, umwanya n'umwanya, rurashobora kubomoka. Vyoba vyiza rusanuwe rutarateza isanganya.

Inzu y'umwarimu wacu wishengero yubatswe n'amatafari ahiye iriko n'amabati ikikijwe n’igiti cipapayi, ibigori, n'igiti c'ivoka, hamwe n’amashurwe.

Mbega waruziko umunyeshure iyo agiye kw'ishure ategerezwa kwitwaza ikaramu n'igitabo co kwandikamo, intebe n'ikiguravyo abisangayo tutibagiye n'ingwa.

Gukingira ibidukikije harimwo n'ibiti ni bimwe bituma imvura igwa. Abanyagihugu benshi baritwararika gukingira ibidukikije mukudaca ibiti aho babonye hose.

Mbega wewe waruzi ubwatuzo ubwatuzo ni uko amajambo agenda iyo turi ko turavuga iyo tuvuga nk'akarorero ubukene hajako akatuzo karyamye.

Ishure ryuburaro mpuzamakungu riri kumusozi karera ryakira abanyeshure ibihumbi bitanu kumwaka rifise abigisha babinonosoye uhejeje amashure yisumbuye ucuja kubandaniriza muri america

Ishure ry'abigenga ryo mu ntara ya Mwaro rifise ibirasi bibiri gusa. Abayobozi baryo bamenyesha ko ku mwaka ku mwaka, bazoza barongereza ibirasi kugera bakwije imyaka itandatu

Ba bana banje nibatangura amashuri, nzobashira mu kigo kimwe. Kuburyo vyoroha yuko bajana kw'ishure. Mukuru azoraba mutoyi, anamutahane kugera muhira, bashikire amasaha amwe.

igiti gihereranye n'uruhome ruzitiye ikigo cacu kiriko kironona cane urwo ruhome. imizi yaco yaratoboye uruhome ku buryo ubu ruriko imigaga

Mu kigo c'ababikira hari utuzu badandarizamwo ibinyobwa bikorera. Nk'akarorero hari inzoga y'ubuki yitwa akuki, insongo, urwarwa, n'impeke.

Icigwa co gushushanya ni ciza cane guhera mumashure matomato ndibukako nkiciga mumashure mato nashushanije inzu iyo nzu narayigurishije amahera ijana.

Mu gihe ibibazo vy'igice ca mbere biri mu gutangura mu mashuri haragaragara abanyeshuri bariko bitegurira mu mihana i wabo agasanduku abikwamwo ibbibazo kugajwe ni gufuri.

Hafi y'aho mba hahejeje kwugururwa ikigo c'akira abana bari munsi y'imyaka itatu . Ico kigo gifise ibikoresho bikwiye kugira abana bashobore gusamara ,hari ibikinisho vyinshi vy'ubwoko bwinshi bishobora kubungura ubwenge.

Vyari vyiza ko amashure y'intango n'a yisumbuye ari mu kingo kimwe atandukanwa n'uruhome kuko usanga hari akajagari mugihe barindiririye hanze ko ivyirwa bitangura.

Unomusi twagendewe numushikirangaji w'indero. Twagiye kwishure dushajije twameshe neza imyambaro yishure. Yaduhaye utuganuke dutandukanye harimwo ibitabo n'amakaramu.

Iyo uburuhuko bugeze usanga kwishure nigako hagaragara hari n'agacerere kenshi murico gihe uhasanga abazamu n'abigisha bake baje gutora ibikoresho bahasize, sije nzobona ikiruhuko kirageze nsubire kwiga.

Inyuma y'ishure niho bata imyanda, usangayo utumwanya, impapuro, ibikopo hamwe n'intebe zavunitse, hegereye n'imihana. Ivyo bigatuma umunuko uba mwinshi, bikabangamira abahegereye.

Ibarabara ricamwo imiduga ija mu ntara ya Cibitoke ryaraheze. Ryuzuyemwo amabuye n'ibinogo. Iryo barabara riri ku nkengera y'ibarabara; ugiye nabi imodoka yohenukirayo.

Ishure ritoyi ryo mu Rubirizi rifise ibirasi bike ikirasi kimwe kijamwo abanyeshure mirongo ibiri gusa biretse kuba bito bikaba na bike vyakira abanyeshure bake cane.

Ikarashishi ryari ryiza, mugabo nuko kenshi usanga abanyeshuri n'abarimu bihereza amabarabara acamwo imiduga n'abantu ugasanga amasanganya yabaye menshi.

Ikirasi gihereza kw'ishure iwacu, baherutse kugihindura, ubu ntibakicigiramwo. Kuko kirasamaye cane, nta miryango n'amadirisha kigira. Abu ni aho abanyeshuri basengera.

Biravurwa ko hari amabati atera ingwara ayo mabati yubatse mu vyondo iyo rikorotse hagatuma ivumbi iryo vumbi ryinjira muma zuru rigatera ingwara mu mahaha.

Iyo umwana muto w'imyaka itatu atanguye ishure, vyasaba ko aja mw'ishure ryiza ryagutse kandi rifise udushushanyo twinshi tw'amabara menshi atandukanye.

iyo icigwa cose giheze hari ikengeri rivuzwa ku isaha imenyesha ko icigwa giheze hagiratangure ikindi rimanutse hejuru y'umuryango w'uwujejwe ibyirwa.

Umunyeshure yarakwiye kumenya ururirimbo ruhayagiza igihugu, ubu mu mashure menshi y'abigenga urwo ruririmbo ntirukivugwa ubajije abarimu bakubwira ko bigisha indimi mvamahanga bigatuma abanyeshure bitaboroherako wiga urwo rurimi rusanzwe r'ururimu kirundi.

Ku mutumba umumwe wese haratanzwe inyabwonko ku bakuru b'imitumba izo nyabwonko zizobafasha guharura igitigiri c'abanyagihugu bafise abakiriho abapfuye n'abana bakivuka.

Ikigo cishure nkeshimana yigako nica kera kizitijwe iminyari mu gwinjiriro ntamuryango uriko amashure asakajwe namategura

Uyu musi twize ibihimba vy'umubiri bitandukanye mu rurimi rw'icongereza n'ico bikora amaso afasha kubona izorukumoterwa amatwi kumva.

Kugira winjire kwishure riķuru ryagitaza, ubanza gukaraba muntoki, iryo tegeko ryaje mundwi iheze inyuma yuko har'abanyeshure barwaye amacinya n'ubu bakiri mubitaro .

Umugenzi wanje aherutse kugura umurima wagutse muntara ya Cibitoke. Uwo murima arawurimamwo akongera akanahororera. Aroroye impene, intama, ingurube n'inkoko.

uyu munsi kwihure ryababirigi niho habaye ibirori vyo gusozera igice cambere cumwaka no kugira umunsi mukuru wo kwibuka ivuka rya yesu abanyeshuri bari baryohewe kuko barunse utuganuke dutandukanye

Kw'ishure ry'ababikira rikurikirana abana bahuye n'ubumuga butandukanye, babigisha imyuga myinshi. Hariho umwuga wo gushona, umwuga wo kubarira, n'umwuga wo kubaza. Ivyo bikazobafasha muri kazoza.

Iyo imvura yaguye, imbere y’ishure ryacu uhasanga ivyondo vyinshi n’amazi yateze. Ayo amazi azana imibu myinshi mw'ishure. Kuva mw'ishure, ntaha biba ikibazo.

Mwarimu wacu aravyibushe cane apima nk'ibiro ijana birenga, iyo ariko aratwigisha biramugora guhagarara umwanya munini, bisaba ko yicara.

Umunyeshuri Bigirimana n'umwana w'inkerebuzi ,yicara imbere hafi ya mwarimu kugira ategere neza ibyigwa mwarimu aramukunda cane kuko ivyananiye abandi ni we abikosora.

Iyo uburuhuko butanguye usanga amashure atekanye, intebe zitonze ku murongo n'ibibaho bigaragara. Bitandukanye n'igihe c'ishure aho usanga intebe zipanze nabi no ku kibaho hari ivyigwa.

Haratanguye isekeza ryo kw'igisha abanyagihugu inyabwonko. Ivyo bikazotuma har'ubumenyi bazoshobora kuharonkera buzobafasha kw'iteza imbere, nko gutera kijambere baravye uko bikorwa mu bindi bihugu.

Umukobwa wanje w'umuhererezi uno munsi niho yatangwiye ishure mu mwaka wa mbere, yakiranye igishika bagenzi bashasha bo kw'ishure naho atashaka ko ndamusigayo, maze kumusigira amahera yo kugura utwo aza gufungura, yaciye ansezera.

Muri kino gice c'ishure mu cigwa c'ibiharuro tuzokwiga kugabura no kugwiza, kuva igice gitanguye gushika gihere, ivyo biharuro bizoguma kukibaho kugira tugume twiyibutsa.

Kw' idirisha aho bamanikako amatangazo, niho hamanitswe urutonde rw'ivyigwa vy'umwaka wa gatatu bizokwigwa iki gice cose; niho muzonamenyera amakaye azokenerwa iki gice.

Aho abaganga barara iyo baraye izamu hafashwe nabi ; habitswe ibintu vyinshi nk'ibitabo. Ivyo bigatuma barara ahantu hadasukuye.

Urutonde rwuko ivyigwa bikurikirana ku musi ku musi mu kiringo c'indwi, ruri ku kibaho c'ishure ryacu, ibiharuro n'ivyo bifise amasaha menshi, ikirundi n'igiswahiri bikagira amasaha make.

Inyuma y'ikiruhuko ca noheri, twagendewe n'uwujejwe indero. Yadusigiye ibikoresho vy'ishure. Umwana umwe wese, yamusigiye ibikoresho bizomufasha, umwaka wose.

Ikiruhuko gikuru kiri mu kurangira, ibirasi vy'amashure vyatanguye gusubirwamo, mw’ishuri iwacu baramaze gusiga isima bashizeyo n'idari rishasha, tutibagiye ko bazanye n'intebe zishasha.

Ibitaro vyintara yacu vyubatse kijambere bifise ingazi zicako abantu bashobora gutambuka nizindi bacishako abarwaye bidakunda ko batambuka canke indembe ivyo bikoroheza abaza kuhivuriza

Umunyeshuri yicara hafi ya mwarimu nta samara kandi ategera n'ingoga ivyigwa muga abicara inyuma bishindwa kuvuza urwamu ni co gituma usanga benshi bayuberwa.

Abanyeshuri baba mu buraro kuw'ishure ryisumbure rya Kiganda, bafungura nabi usanga ibiharage vyuzuyemwo bunyundo .Ubunyundo na bwo nudukoko tuba mu biharage bimaze igihe biriko birononekara.

Ikigo c'ishure co ku mutumba Kibuye cegeranye n'imihana y'abantu. Ivyo bigatuma imiryango ihegereye yidoga cane y'uko itaruhuka. Vyari kuba vyiza iyo iyo mihana yegera inyuma y'iryo shure kugira ntihagire ikibazo kiba hagati y'abanyeshure n'iyo miryango ihegereye.

Abazungu bamaze imyaka mirongo ibiri baba kumutumba Ruvumu bafise aho barima hanini hari ibitebwa vy'ubwoko bwinshi ntaribwabona bavuga ko boba babikura mu bihugu bavamo.

Kwanikira impuzu hanze kuzuba, birafasha kutarwara ingwara bitandukanye zuruhu bitandukanye nabantu banikira akenshi bakunze gushikirwa ningwara zuruhu.

Umwaka w'icumi na rimwe ku mutumba wa Matyazo ugabuyemwo ibipande bitatu, igipande ca mbere ni a, ica kabiri ni b, ica gatatu ni c, ikirasi kimwe kimwe gifise abigisha babiri babiri.

Mw'ishure iwacu, urutonde rw'ivyigwa rwo kuwa mbere no ku wa kabiri, rupanze uku:" ku wa mbere twiga ivyigwa bitatu: ibiharuro, igifaransa n'ikirundi, ku munsi wa kabiri naho dukora ikarashishi tukiga n'igiswahiri.

Imbere yuko uburuhuko butangura mwarimu wacu yasize yanditse ku kibaho ibiharuro kuva kusa kugera ku gihumbi mu rurimi rw'icongereza ni cirwa tuzotangurirako ikiruhuko giheze.

Umuryango winjira mu kigo c'ishure ca Gasumo umaze amezi abiri warapfuye. Ababijejwe barabiraba mugabo nta co babikorako ivyo bigatuma ubusuma bwiyongera.

Ishure ryo ku mutumba Vumbi ifise imiryango n'amabati bisize amabara y'ubururu, ku ruhande hari ingundu y'ibitoki hamwe n'utuzu two kwihagarikamwo, imbere hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Ibarabara iyo ririmwo amabuye menshi usanga riteza ibibazo. Nko ku bakukuruke, anatama n'abatamakazi usanga bakunze kunyerera bakagwa. Vyari vyiza ko basukayo ibivu ha gushiraho amabuye.

Ikibuga cumupira wamaguru kirikw'ishure rya Kinama, kirafasha cane munkino, muga carigikwiye gusubirwamwo, cuzuyemwo ivumbi iyo ukigiyemwo utaha warwaye agahinda.

Kuva isaha imwe niho inama izotangura, hakurikire akavunamusase isaha zine. Uwo mwanya tuzofungura umukate n'amata ndetse n'inyama zihinguye neza. Inama izobandanya guhera isaha zitanu kugera isaha indwi.

Ejo hazokorwa ikibazo c'ikirundi nic'icongereza. Uyu munsi hakaba hakozwe ikibazo kijanye nivy'imyuga. Inyuma y'aho hazoca haba akaruhuko k'imisi ibiri. Ibibazo bindi bizosubira gukorwa kuwa mbere.

Ubuyobozi bw’ishure rya kivuga burasaba intererano ku banyeshure baharerewe. Izo nyubakwa zirashaje cane, iyo imvura iguye abanyeshure bariko bariga baranyagigwa.

Ishure Bakame yizeko rirateyigomwe, rifis' isuku ryinshi n' intebe za kijambere, tutibagiy' ubumenyi n' ubukerebuts' abanyeshure bahiga bahakura.

Igiti kiri hagati mukigo c'ishure rya Rusengo, mu ntara ya Ruyigi, catewe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na miringo ibiri na gatanu, ni nk'icibutso caho iryo shure ryavuka.

Iyo uri umudandaza vyari vyiza gukoresha agatabo wandikamwo ivyinjiye nibisohoka, ivyo bigatuma umenya vyoroshe amafranga wungutse canke wahomvye.

Umwarimu mu mashure y'intango yategerezwa gufasha abanyeshure yigisha kunonosora neza ivyigwa yifashishije amasanamu, ivyo bigatuma umunyeshure atahura ningoga inyigisho za mwarimu.

Agacumu kabagara ubugenzi n'akarenge. Jewe na mwenewacu turakunze kubonana misi yose ku musi wa gatandatu. Iyo tubonanye, turafata amasanamu atwibutsa ibihe vyiza twagiraniye

Jewe ninatangure ishure. Nshaka nzokwige kw'ishure ryiza. Urasanga ishure intebe zaraheze abanyeshure bicara Ku migereni, kwandika naho bakandika Kumitoto.

Kuri kaminuza yitiriwe umwizero wa africa hari inyubakwa zibiri zitandukanye bivanye nuko zagiye zirubakwa igitangura bubatse inzu zohasi zisanzwe munyuma bubaka amagorofa

mwarimu yibagiriye isakoshi yiwe hafi y'umuryango w'ishure iyo sakoshi irimwo ibitabo vy'umwarimu inyabwonko ikaramu itukura iyirabura n'iyisa n'ubururu

Abanyeshure iyo barindiriye mwarimu barakunda guteramira hamwe batera inkuru. Muri izo nkuru harazamwo ibintu vyinshi bitandukanye, nk'ivyo bafunguye iwabo, canke imirimo itandukanye baba bakoze.

Abanyeshure mayira na nduwimana nabagenzi bahuriye kwishure basanze babana no hafi basanze hari kimwe kigoye umwe barafashanya mugusiguriranira

Bavyeyi, ntimuzogire ikibazo cogutwara abana banyu kwishure ryisumbuye rya muha kuko rifise ingendeshwa ritora abana mumihana yabo rikongera rikabatahana.

Ikigo kijejwe gukurikirana urwaruka rufise indwara zo mu mutwe, kirahirimiriza abanyagihugu kudaharira ivomo abafise izo ndwara. Ahubwo uwibonye uwufise ico kibazo, yomutwara kurico kigo bakamutunganiriza.

Igiti cegereye uburariro bwacu cabaye kinini imizi yacu iri mu kutubomorera inzu vyaba vyiza ko tugica kitaronona mu ga cadufasha mu kuzana agatutu.

Ishure wigako sinarikunze. Impome ziracafuye. Uva imbere y'amashure uja mu kibuga, hari umuserege. Usamaye gato, ukuguru kwovunika. Ikibuga naco, ivyatsi vyaraheze. Wogira ngo ni mu ci.

Ikibuga co mu ntara ya Ngozi kizokwubakwako ibitaro binini. Ivyo bitaro bizoba bikurikirana abagore bibaruka n'abana bato. Hakazoba hariho n'ivyuma vyinshi bitandukanye bipima imbanyi.

Umwna w'imyaka itanu, yari akwiye kutarenza ibiro mirongo itatu. Iyo arengeje ivyo biro, bica biba ikibazo kuko yohakura ingwara nyinshi. Abavyeyi bari bakwiye kurabira hafi abana babo.

Igiti cy'umukaratusi kiri kw'ishure ryacu carakuze gose twogiciye nuko umukaratusi uvura ingwara nyinshi harimwo agahiri kandi kinamota neza akamaro kaco Ni kanini dukwiye kukizigama.

Mu biro vya komine Rubirizi, niho hariko harabera incanco ry'agasama ku bana bafise imyaka iri musi y'imwaka itanu. Ivyo bigashimiza abavyeyi kuko hari hageze imisi hibonekeza uburwayi bwiyo ndwara.

Birabujijwe ko abanyeshure bicara ku mabarabara canke mu bunwero mu mwanya w'ishure. Ivyo bigize iminsi vyibonekeza, aho usanga mu gihe ari amasaha y'ishure abanyeshure bariko baratembera mw'ibarabara.

Ishure ryisumbuye rya comine Kanyosha, rirashaje. Kuva rigitangura, ntirirasanurwa. Amabati yaraheje, n' irangi ntiryigeze risubira gusirwa . Ababijejwe boraba ukwo ryosubirwamwo.

amazurusange yari meza kuko arazimbutse gusanga abantu bafashanya udukogwa dutandukanye gusa harakunze kuba ikibazo co kwiba iyo wanikiye impuzu ku mugozi hanze gusanga bazibye

Ububiko bw' ibitabo, bwari bukwiye gutunganywa neza ku mashure. Urasanga aho babika ibitabo, huzuye imicafu ku buryo imbeba ziguca munsi y' amakuru.

Igiti c'umuravumba kiri imbere y'inzu yanje gikunze kunsaba abantu benshi barengana sinarinziko kivura ingwara nyinshi nkigitigu, igisukari kandi ngo kirazana n'amaberebere ku bagore bonsa.

Imiduga igira hafi yahakoranira abantu benshi nko kumashure, kw'soko irasabwa kugenda kumuvuduko uri hasi kuko haribonekeza cane amasaganya menshi ahabera.

Ishure ry'isumbuye rya Kabezi ryari rikwiye gusubirwamwo kuko urirabiye inyuma riracafuye cane. Amatafari asigaye yirabura, n'amadirisha yaramenetse.

Ndiko nubaka uburaro rusangi hafi y'ishure rya Cibitoke. Ni naronka uburyo, nari nifuza kugura ikibanza c'iryo shure kugira nagure, nshobore kwubaka ahazoza harabera imanza.

Kw'ishure nigako, hari imigwi ibiri, hari abanyeshure biga mu gatondo n'abandi biga inyuma y'umutaga, abiga inyuma y'umutaga kenshi ,usanga bafise ubunebwe bariko barisinzirirako.

Hari hakwiye kwubakwa agatutu kabikwamwo imiduga mu kigo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu utagiye kare ngo ubike imodoka musi y'igiti uc uyishira hagati mu kibuga kuzuba.

Ikigo c'abapatiri kiri i Mugera, cubatswe neza. Ni igorofa igeretse rimwe, igakikuzwa n'amashurwe menshi. Hirya hari inzu z'abapatiri bararamwo. Ucinjira, imodoka ya patiri mukuru uyisanga kw'irembo.

Muri iryo shure hari intebe z'ubwoko bubiri: iza kera na zishasha ,uzibonye ucuzitandukanya kuko iza kera zirashaje cane , iz'ubu nazo zikozwe mu buryo bwa kijambere.

NI wahashika uzohamenyeshwa n'inzu yubatswe hasi. Ku ruhande hari igorofa igeretse kabiri. Imbere hari igiti giciyemwo ibipande bibiri n'ibendera ry'igihugu.

Mu karere ko mu mitumba, abantu bakikijwe n'imirima, imyonga, n'amararo y'inka. Ivyo bikaborohereza kuronka amazi vyoroshe, kuronka imboga vyoroshe hamwe n'akanyama.

Umwana wa mwarimu niwe yama acererwa misi yose kw'ishure, ikibabaje nuko batamuhana, amanota y'indero misi yose atahana ijana kw'ijana.

Ama komine menshi ariko arasanurwa. Ivyo biri mu mugambi wo kugira ama komine meza Kandi ashajijie, kuk'i komine isa nabi isubiza inyuma igihugu.

Amashure y'uburaro ya Kiganda arateye igomwe, uyihweje wogira ngo niho acubakwa mugabo aho bafungurira abanyeshure wogira ngo ni akaguriro canke aho bata umwavu.

ikigo c'abimenyereza kuba abasenyeri kiragutse. Haramazu bigiramwo ,ishengero, n'uburaro bwabo. Iyo baronse abashitsi barara, babakirira aho nyene kuko hari ivyumba vyinshi vyo kuraramwo.

Amanota y'igice ca nyuma aha uburenganzira abanyeshure kwunguruzwa mu rindi shure, yabaye uyu munsi. Yatangujwe n'ijambo ry'umuyobozi, hakurikira ijambo ry'uwaserukiye abavyeyi.

Inyuma y'ishure aho Nahimana yiga ni ho abanyeshure bakorera ikarashishi kuko ikigo caho ni gito. Hari ibiti bishinzeho bibafasha gukora ico cigwa hari n'ingunguru ibikwamo amazi.

Baravuga ko uruhome ruriko amashurwe haba harimwo inzoka, naraye ndavyemeye. Nari mpagaze imbere y'uruhome kw'ishure riraho numva ikintu kinyagaza, nsanga ni inzoka.

Gusamara ukibagira n'icakuzanye nico kiranga abanyeshure bo kwishure ryisumbuye rya Kivoga, iyo akaruhuko k'isaha zine gaheze usanga abanyeshure benshi bigumira hanze batera inkuru.

Ishure nigako hari kuva mumwaka wambere kugera mumwaka wagatandatu. Ishure rimwe ryose rifise intebe ijana. Hirya yamashure hari utuzu two kwihagarikamwo; kubwinjiriro bwabwo hari aho bakarabira.

Umwaka w'ishure ugeze kure, uyu musi itarikI mirongo ibiri na zine ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu niho igice ca gatatu arico canyuma catangura, twipfurije abanyeshure ubukerebutsi kugira bazoronke amanota meza.

Ishure ry'Ibuhonga ryubatswe mu buryo ata munyeshuri ashobora gutaha hataragera, canke ngo asamarire mw'idirisha. Amadirisha yaho ari hejuru cane, muga intebe ziriko zirasaza.

Inama izobera mu nzu y'amakoraniro iri mu gisagara ca Gitega iriko irategurwa. Baramaze kuhashira imeza zisa n'urwatsi, hamwe n'inyabwonko zizofasha kumenya ibiriko birabera muri iyo nama.

Amashure yitiriwe umwami Mwambutsa eka yubatse nabi wogira nishengero arakwiye gusubirwamwo akubakwa muburyo bwanone ese abanyeshure nabo bahiga wogirango nabapatiri.

Ntivyari vyiza ko imiduga ihagarara hafi yibibuga vyinkino kuko hashobora kuba isanganya umupira ukamena ikiyo. None mu gihe bigenze uko ivyo vyobazwa nde?

Mu kigo c'abapatiri kiri ku mutumba Rabiro, gifise ibiti vyinshi, biboneka ko bimaze imyaka myinshi, bisigura ko ico kigo ari icakera cane, n'amazu yaho arashaje.

Abanyeshure bo kw'ishure rikuru rya Buyenzi, barafise imodokari ibunguruza, kuva mu mihana y'abo kugera kw'ishure, ikongera ikanabatora. Ivyo bigatuma atamunyeshure acererwa.

Ishure ry'isumbuye ry'Ikiganda, ni ishure ryubatswe kuburyo butangaje kandi bwa kijambere. Rishobora kwakira Abanyeshure barenga Ibihumbi Bitanu, rikaba rifise n'Abarimu bagera kumajana atanu.

Imbere yishure ryacu hari urucekeri birarinda ivumbi canke ivyondo mu gihe c'imvura muga iyo utambutse nabi urashobora kunyerera ugakubita agakomokomo hasi.

Ikigo ca kaminuza y'igihugu kiriko kirasaza ,uciy'inyuma niho ubona ko impome ziriko imigaga, atagikozwe vuba iryo shuri rirabomoka, ababijejwe boraba uko barisubiramwo.

Vyari byiza ko ibigo vyamashure bizitira mukibuga co gukiniramwo hakaba uruhande twabana bakuze ,n'abana bato ivyo bigatuma abana bato badashobora gutakara.

Ishure Mpuzamakuru riherereye mugisagara ca Bujumbura, ritandukanye n'ayandi mashure hakora abarimu bize mubihugu vyohanze, cane cane abize mu gihugu c'ubufaransa.

Inyuma y'ishure rya Kiganda hari ubucafu bwinshi. Abanyeshure niyo bagirira ubucafu bwose. Impapuro, amakaramu, amasashe n'ibisigarira vy'inrya. Vyaba vyiza ko isuku ryaho hantu ryokwitabwaho.

Isuku rike riri ku mabarabara rirateye isoni ugasanga aho uciye huzuye amashashi imiserege icamwo imyanda yose iva mu mihana ivyo bigatuma haba imibu myishi.

Ishure ryacu rikikijwe n’ibiti, igorofa risize amabara y’ubururu, rikagira n’amatafari ahiye adafutse. Hari Ikibuga kinini kigararagara. Hagati hakabamwo ibendera ry’igihugu.

Inzu zubatswe namategura zari izakera. Biravugwako zituma inzu idashuha canke ikanye cane. Bitandukanye n'inzu z'amabati kandi vyongeye amategura araramba.

Amashuri azokorerwamo ikibazo cya leta ariko arasukurwa intebe zose bamaze kuzikura kugira isuku rikorwe neza ibyo biriko bikorwa n'abakozi b'iryoshure.

Kw'ishure rya Nahayo bafise inzu y'igorofa igeretse kabiri, bambara impuzu zera n'izisa n'umuhondo ,akenshi batogwa n'abavyeyi canke bagatahanwa n'imodoka rusange.

Iyo ari mu gihe c'ibibazo hari meza mwarimu atereka ko impapuro ziriko ibibazo iyo asamaye gato ba banyeshure bakunze kwiba ibibazo ntibabura nakimwe babona.

Mu kigo c'abihebeye Imana, baherutse gutunganya ibirori vyo kwatira abihebeye Imana bashasha. Mu bubiko bw'ibitabo hari akajagari kenshi kuko niho babitse ivyakoze vyose muri urwo rubanza.

Vyari vyiza kwicara hanze ku kayaga kuko wicaye hanze uhema impemu nziza, bitandukanye no kuguma munzu ahusanga uhema impemu zitari nziza.

Uko ici ritanguye mubigo vyinshi usanga ivyatsi n'amashurwe vyarumye, vyaba vyiza ko bavomera namazi, ibigo nkivyo bikagumana ubwiza ahandi ho wogirango ninka zaharishije.

Umuvyeyi wa Ntihabose yarandikiwe ikete ryo kwitaba kw'ishure umwana wiwe yigako. Kuko haheze indwi zibiri uwo munyeshure Ntihabose ataboneka kw'ishure, ata mpamvu yamenyekanye.

Ikiraro gihuza umutumba Mweya n'umutumba Mungwa caravunitse. Ivyo bigatuma uruja n'uruza rugorana ku banyagihugu. Vyasaba ko abayobozi bahimiriza abanyagihugu gukora ico kiraro mu maguru masha.

Niwaja kwandikisha wa mukobwa wawe mu wa mbere kuri ryashure ry'abigenga imaramvya uzohamenyeshwa nuko hasize amabara yera nayatukura hari n'imodoka iba ihagaze hanze.

Imyambaro izokwambarwa ku musi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi iriko itangirwa mu kirasi ca gatanu umukozi wese ategerezwa kuzotonda uwo musi yambaye uwo mwambaro.

Ikizuba catanguye kuba cinshi. Ubu tuguma indani mu mazu. Turonka akoyoko kubera ibiti biteye hafi, nivyo bizana akayaga ; ahandi ho haba hashushe cane.

Hari abanyeshure batanu bo kw'ishure ry'isumbuye kumutumba kinama baherutse kwirukanwa kubera indero bafashwe bariko baranywera urumogi inyuma y'ishure.

Mu cigwa c'ikirundi turiko turiga gucagagura amajambo, ivyo bikazodufasha kumenya gutandukanya indome, twabitanguye mu ndwi iheze ubu turiko turabimenya.

Mukigo umwana wanje yigamwo hari ikibanza catunganijwe kiberamwo ibirori. Harabera ama nama yishure canke bakahakotesha kubakora imanza z'ubugeni.

Uyu musi kingisi sikuru niho yatanga amanota ku gice ca mbere c'ishure, abanyeshure bakaba baramenye ku rugero rushimishije, ivyo birori bikaba vyitabiriwe n'abavyeyi.

Ingendeshwa z'abarimu bo kuri Rumuri zirakirwa n'ikizuba. Kuko ntaho zibikwa hafutse hahari. Hagasabwa y'uko umwarimu umw'umwe wese atanga ibihumbi bitanu kugira hashobore kubakwa ahantu heza hafutse zitakirwa n'ikizuba.

Ico kigona, ariko ndakubwira gipima amaheg itari mirongo itanu kirimo ibintu vyinshi ibibuga vy'umupira vy'amaguru hamwe n'ivyo amaboko hakabayo amashure uburaro bw'abanyeshure h bamwe, naho abana bakinira.

Wa mukobwa wanje mukuru niyatangura ishure nzomushira kw'ishure ry'intango ya Ngagara kuko iri hafi y'ibarabara ashobora kuhagenda n'amaguru bimworoheye atarinze gufata urugendo rurerure.

Ishure rimwe ryose ritandukanijwe n'inkingi kirazira ko umunyeshuri ava mu ishure yigamwo aja murindi hari n'agatutu basakaje amabati iyo abanyeshuri basohotse kuruhuka bahagarara imbere y'amashure yabo.

Nti vyari vyiza ko urwaruka ruhagarara ku mabarabara mu gihe c'ibikorwa. Vyari vyiza ko baja kurondera ibikorwa vyobateza imbere, bigateza imbere n'imiryango yabo, kuko bisubiza inyuma igihugu.

Abahurikiye mw'ishirahamwe Twitezimbere, bariko bararonswa ubumenyi ku bijanye n'ifumbire y'ikirundi. Bagiriwe ibakwe ryo kuronswa inyabwonko zizobafasha kumenya vyinshi ku bijanye n'umwavu w'ikirundi.

Umunyeshure Makurata, niwe yadusiguriye icirwa c' ibiharuro, igihe mwarimu yari yatashe. Araciye ubwenge cane, kuva agitangura mu mwaka wa mbere, kugera ubu, niwe aba uwambere.

Ibiti vyari bikikuje ikigo c'ishure ca vyanda vyaraciwe hakaba hasigaye ibiti bitarenze bibiri uharavye umengoni mu bugaragwa ivyo binatuma ata nakayaga keza tukironka.

Amadirisha yo kw'ishure riti rya komi ne rugombo yaramenetse vyari vyiza ko abayobozi bayasubiriza kugira ntihabeho ubusuma, kandi n'imvura iguye abanyeshure baranyagirwa.

Isuku rikorwa minsi yose mu gatondo ata munyeshure canke umwarimu n'umwe arashika aho ni kw'ishure ry'abigenga riri muri komine mua hari biti byinshi ariko nt'ababi na rimwe usanga hasi.

muri kaminuza yitiriwe umweranda yozefu ibirasi by'amashure biriko birasaza amadirisha nisima byaramenaguritse tutibagiye irangi uworonka ico aterera yoterera igasanugwa

Ku muryango w'ishure ry'igisata c'ibiharuro, baramaze kumanika urutonde rw'abanyeshure bamenye. Bisabwako umunyeshure wese yishikiraho akaraba uko yakoze.

Mumashure, bari bakwiye Kwigisha abanyeshure uko bitwara. Urasanga umunyeshure , agenda ararira mw’ibarabara atanakaravye canke yambaye impuzu zatabutse. Tutavuze ,abaja kwishure batoze canke ngo bamese impuzu.

Ku wambere nagiye kwitaba umwarimu wa Nahayo nsiga imodokari kw'ibarabara nasanze bamatuye ikiyo banyivye n'ibintu vyose nari nasize indani mu muduga iyo menya nari kuyinjiza indani.

Niwahashika uzoca uhamenya, Ucinjira, mu ruhande rwo mu bubamfu hari inzu zo hasi. Mu buryo, hari ikibuga kirimwo ibendera ry'igihugu hamwe n'imodokari ihahagaze.

Aho twakoreye ibibazo mu mwaka uheze, hari ko aratunganwa gushasha, boriko barashirayo intebe zishasha ,bagasohora izavunitse, nibaza ko n'uyu mwaka ariho tuzokorera.

Umwanya wo kwinjira mw'ishure iyo ugeze isaha zibiri zo mu gatondo uwujejwe ndera mu gigo cacu abari hagati mu kibuga kugira abone abacerewe.

Ibendera ry'igihugu rigizwe n'amabara atatu: ibara ritukura, irisa n'umuhondo, n'iryera. Hakabamwo n'inyenyeri zitatu hagati yaryo. Uriravye, rirateye igomwe.

Ku ishuri rya Keza abanyeshuri bambara impuzu zera nizisa n'umuhondo, usanga bashajije iyo basohotse bavuye kw'ishuri baca imbere y'urugo rwacu.

Ibendera ry'ubumwe bwa buraya rifise amabara yera ,iritukura n'iry'ubururu. Iry'igihugu cacu naryo rifise amabara y'urwatsi ,iritukura n'iryera .Ayo mabendera ari mu kigo c'uwuserukira ubufaransa mu Burundi.

Komine Ngozi iherutse kwubaka inyubakwa nshasha. Ni igorofa igeretse rimwe. Iyo nyubakwa itunganirizwamwo ibikorwa vyinshi bizanira umusaruro mwinshi iyo komine.

urasanga akazu kasugumwe katamaze n'a kabiri gasigaye kirabura ukihagera wocawifuza gusubira inyuma byari bikwiye ko utwutuzu dusukurwa bikwiye

Icigwa c'ubuhinyanyurabumwe canke icigwa cakemi n'icigwa gikunze kugora abanyeshure beshi kuko n'bumenyi bujanye n'isi n'ibiyigize, ivyo tubonesha amaso n'ivyotutabona.

Kwishure mpuzamakungu ryabafaransa riri muri ko mine Ntahangwa hatu amabendera atatu iry'igihugu cacu iry'Ubufaransa hamwe niry'Ubumwe bw'Uburaya.

Ibibazo vy’igice ca gatatu biri mugutangura. Ubu kumashure menshi n’agacerere. Abanyeshure bamwe bariko bigira mumihana iwabo, abandi bariko bigira kumashuri yabo. uwakoze neza uyu mwaka, n’uwakweze amaguru, bagiye kuboneka.

Kirabujijwe kwinjira wambaye ikambambiri canke ikabutura mukigo mukigo cagenewe gutanga ivyangombwa vyogusohoka igihugu bisabwako winjirayo wambaye neza kandi wikwije.

Amashure menshi y'intango na yisumbuye ntatunganijwe neza. Usanga amashurwe yarumye hanze huzuye umusenyi ugasanga abanyeshure binjiranye ubucafu mwishure bakanabutahana bagataha bacafuye.

Ibigo vy’imyuga ,birafasha cane abanyeshure batatoye ikibazo co kwinjira muri kaminuza. Bikabaha uburenganzira ,bwo kwitunganiriza imigambi yabo ya Kazoza.

Ishure ry'isumbuye rya Kabezi rifise isuku rike, nk'akarorero aho bakarabira huzuye ivyatsi. Uravye nabi wohurirayo n'inzoka. Barahimizwa kugira isuku aho babaye, kuko ntawuzoza kuhabakorera.

Abanyeshure bo mwishure ry'isumbuye rya rugazi, barashije bose bambara umwambaro ufite amabara amwe ayera, nay’ubururu, bicara kuntebe zikozwe muburyo bwa kijambere, abayobozi baritanze cane kugira bashike Kuri iryo terambere.

Ingazi ziduga ku kibuga kizoberako urwo rukino rw'umupira ni zirezire gose, bisaba ko uba wafunguye kugira uziduge. Hafi y'aho hari inkingi zisize irangi ry'umutugutu.

Uyumusi hamanitswe urutonde rwabatoye ikibazo ca reta cokwinjira mumwaka wicumi narimwe ugorutonde rukaba rwamanitswe kuruhome rwagenewe kumanikwako amatangazo

Uva murugo iwanje uja mukigo cakaminuza yuburundi niminota itanu ukoresheje ibarabara ryivu mugabo ukoresheje ibarabara ryikaburimbi bitwara nkiminota ibiri gusa ivyo bigatuma kuhagera binyorohera

ibintu vyubu vyarabaye nabi ugasanga umunyeshure atonda kw' ishure n'impuzu zicafuye canke zikanya agahengera sa kumi nimwe zo mu gatondo akaba ariho amesa impuzu ajana kw'ishure

Ishengero ryitiriwe umweranda yosefu ifise ikigo kinini gikorerwamo imirimo myinshi hariho amashure y'intango nayisumbuye n'uburaru ku banyeshure biga kuva mu mwaka w'indwi.

Kw'ishure ryacu, hari ibirasi vyinshi birangaye, biberamwo ibintu bitandukanye. Hari aho kubera inama, imisa, n'ibirori vyo gusozera umwaka. Rimwe na rimwe, turahateramira.

Ikigo c'ishure co mu ntara ya Karusi kirarangaye. Ivyo vyatewe n'uko urukuta hamwe n'umuryango ubomotse. Ivyo bigatera ubwoba abayobozi ko hashobora kwibonekeza ubusuma mu misi ir'imbere.

Abanyeshuri nigisha namye ndababuza kudateramira mu nzira, Abanyeshuri n'abarimo bacamo ko byo babyiza bagiye barahagarara kunkengera kugira ntihabe gusekana.

Ugusiga imiduga ku mabarabara, biri muri kimwe gituma ubusuma bwiyongera. Ibigo bitandukanye vyari bikwiye kwubaka aho imiduga ija, bagapfuma barihisha amahera.

Hariko haraba imyimenyerezo y'urukino rw'umupira w'amaboko uzohuza abagore barenza imyaka mirongo itanu ni n'amafise akanya sinzotangwa kuza kurorera urwo rukino.

NIYONSABA yataye isakoshi kwishure yigako, iyo sakoshi yarimwo amakaye, amakaramu hamwe n'impuzu ziwe yambara kwishure uwobimutorera agashimwe karategekanijwe.

Ishure ryo mu mwaka w'indwi ryo ku mutumba Gikaragata uyu mwaka ntiryakiriye abanyeshure bashasha, ivyo vyatumwe nuko baronse igitigiri kiri hasi c'abanyeshure boryizemwo, abahoze bahiga babahaye uburenganzira bwo kuja kurondera ibibanza ahandi.

Ishure ryitiriwe umweranda teresiya ryubatswe ikija mbere cane ntiworaba hari ibirasi bigera kwijana, kandi ni i gorofa rigeretse rimwe tutavuze ubumenyi buhatangirwa.

Hariko haratunganwa ikirasi kizojamwo ibitabo bizofasha abanyeshuri ,hamaze kujamwo ibitabo bigera ku majana abiri ,ivyo bikazofasha abanyeshure kumenya gusoma.

Jewe nkirimuto, narakunda gushona, mumashure y'intago twakoresha urushinge n'urunyuzi ugasanga intoke zavyimmvye. Mugabo kubera iterambere ububakoresha ivyuma vyabigenewe bitarinda kukuruhisha.

Kurunda imicafu ku mabarabara ntivyari vyiza kuko usanga abana bomw’ibarabara bariko baratoratora muri ubwo bucafu ivyo bofungura ,vyari vyiza ko vyegeranwa hama bigaturigwa.

Hari hakwiye kuba intsinga zija hejuru ku ruhome ruzitiye ikigo c'ababikira, kugira ubusuma bugabanuke. Mu minsi heze hafashwe umusuma ariko arananara kuri izo mpome akoresheje ingazi.

Igorofa iriha mpande y'uwacu, iri mu kubomoka. Abahegereye bafise ubwoba bwinshi ko izohava ihenukira ku bantu, yubatswe nabi hakoreshejwe ibikoresho bikeyi.

Abanyeshure batarariha mahera y'ishure batanguye kwirukanwa; usanga bicaye imbere y'ibiro vy'umuyobozi. Kenshi usanga ari ba ntahonikora. Baba barindiriye ko umuyobozi agira ikigongwe bagasubira mu mashure.

inzu yagenewe kuberamo amanama ni yo ushikira ko ucinjira muri ca kigo c'igororero irashaje kuko ntiyigeze isanukwa igihe izindi zasubirwamo

Uzobaze Ntihabose ingene ico kigo cubatswe, vyaratugora cane, kuk'umunyeshure umwumwe wese, yatanga Ibihumbi Bitanu kukwezi ugasanga hari abafise Amikoro make bikabagora kuyariha.

Aho bategurira ibibazo ni harehare, hari ivyumba bigera kuri mirongo itatu bigabuyemwo kubiri bitandukanwa n'ingazi guhera ku cumba ca cumi na gatandatu uduga ingazi.

abanyeshuri bane barirukanwe bazira ko bakoraniye mugenzi wabo baramukubita bamutwara n'ibikoresho by'ishuri bazobakura amanota mirongo itanu mu ndero banabatume n'ababyeyi

Igihe cy'urushana kiriko kirarangira, ici ririko riregereza. Abanyeshure bari mu gutangura ikiruhuko vyari vyiza ko basiga basukuye aho bigira.

Rimwe na rimwe ,abanyeshure baronona amashure bigamwo. Ugasanga bahasiz’ingwa, canke ugasanga bahata ubucafu butandukanye. Ivyo ,bigatuma amashure asaza ningoga.

Igiti Kiri hagati mukigo c’abamenyeshamana, ni kinini cane , mugihe c’ici, usanga abana bariko barakinira musi yaco, ugasanga n’amababi yaco yarahungurutse , ukamengo hashashe ikirago.

Ishure ryisumbuye riri mu ntara ya cankuzo ryubatse kijambere. N'igirofa rigeretse kabiri, uva kw'igorofa ya mbere uja kw'igorofa ya kabiri ukoresha ingazi ivyo bigatuma abanyeshure n'abarimu biroherwa.

Birabujijwe ko ibitungwa birisha ivyatsi nk'impene, inka, intama, bisohoka mu ruhongore kuko vyona imirima. Abajejwe ubworozi, bahimiriza aborozi kwahirira ibitungwa.

Umunyeshure yitwa irakoze w'mu mwaka w'indwi yarakwiye, kubera akarorero abandi banyeshure, iyo hari cirwa atatahuye, yemera gusigara kw'ishure kugira anonosore neza ico cigwa.

Ibarabara rihuza umutuma Rusengo n'umutumba Ndava ubu ni nyabagendwa. Haraheze iminsi abanyagihugu bidoga ko kuva mu Rusengo uja Ndava bibatwara umwanya munini cane. Bagashimira abarongozi babafashije kwubaka iryo barabara.

Nahayo ariko ariga umwuga wo gushona. Ariha amafaranga ibihumbi bitanu ku ndwi . Ubu ageze ku ntambwe yo gushona amakanzu mirongo itanu mu kiringo c'indwi imwe.

Umwuga wo kwubaka nawukunda mugabo nasanze ari igikorwa c'abagabo jewe nk'umwigeme nasanze atayo noshobora kuko bisaba inguvu nyinshi n'ukwitanga birenze.

Igorofa rikoreramwo ubushikiranganji bw’indero mu gisagara ca Bujumbura, bibereye ijisho, wogira ngo n’ikirimba c’umwami, risizwe amabara atukura n'ayubururu.

Abangaga bo kw'ivuriro rito rya Gasaka, barahimiriza abenegihugu kwikingira indwara y'amacinya. Ivyo babivuze mugihe hari abagwayi benshi bahagwariye bafise iyo ngwara,

Gukora umwuga wo gupima amabarabara bisaba ko woba uri umuntu atekanye kuko bisaba kwiyumvira cane no gushishoza kuvyo ugira ukore. Atar'ivyo ni hamwe twogira mu mabarabara yubatswe nabi.

Ibiti bizana agatutu n'akayaga keza. Ahantu hateye ibiti ntihakunze kuba inkukura. Ibiti binarinda isi kubomagurika.

Duhejeje inyigisho, umwe wese ya baza ikibazo canke agasaba umuco ahatasobanukiwe. Mariya yahagurutse abaza ko inyuma yizo nyigisho atazindi zizokurikira vuba.

Icumba bapimiramwo umuyagankuba, mu kigo kibijejwe, hari ubuhinga butangaje. Abahakora baba bambaye impuzu zisa n'ubururu. Hari udutoburo tw'amabara atandukanye, two gucomekamwo intsinga.

Turiko turakurikirana kumboneshakure urukino rw'umupira w'amaboko ruhuza umugwi uva mugihugu ca Uganda n'umugwi waha iwacu. Umugwi waha iwacu wambaye impuzu zitukura. Uwo mubuganda wambaye impuzu zera.

Uyu munsi ibikorwa rusangi vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru gishasha citwa Intwari, ivyo bikorwa bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu, Icegera ciwe n'abamugendanira.

Umwuga wo gukora amatara uragoye cane. Kenshi uhurumbirwa n'abagabo ariko ubu, hari abagore bamwe bamwe bariko barawujamwo. Usaba ubumenyi bwinshi no kwigengesera.

Hariko baraba ivyigwa ku baremeshakiyago bo mu makomine atandukanye ku bijanye n'ingwara z'ivyaduka. Abaremeshakiyago begereye cane abanyagihugu. Nico gituma bafise ikibanza kinini mu kurwanya izo ngwara.

Abariko bariga umwuga wo gukora imodoka mu kigo c'ubuhinga mu kamenge bavuga ko bahura n'ikibazo co kuronka imiduga bigirako bagize ibakwe ryo kuronka n'umwe biba bigoye kuviga neza kuko aba ari benshi.

Umwigisha atanga ibiharuro umubonye arenganye uca umubwira kuko arakaze cane kandi akunda urutonde rwose iyo abanyeshure bamubonye baca batangura kwegeranya ibikoresho vyabo kugira asange ibintu vyose bitunganije

Wa mukobwa wa Hakizimana, yaraye ahejeje amashure ya kaminuza. Yasomye igitabo ejo haheze. Yize ivy'amagara y' abantu, mu gisata kijejwe gusinziriza abantu babarwa.

Gushuhanya biri muri bimwe bigabanya agahinda. Abantu bagendana ingwara yagahinda biravugwako iyo bashushanya bikabura imisemburo yo kuryoherwa bigatuma agahinda kagabanuka.

Mukigo kijejwe kugwanya ingwara z’ivyaduka, hariko harabera inyigisho zijanye ,no kurinda ingwara zandukira. Abigisha ni batanu , abigishwa nabo ni batatu.

Igisata co kwubaka c'imwaru carawuye kigendewe n'abahinga bavuyi buraya mu ntu mbero yo gusanura no kwongereza ibikoresho bizofasha abahakorera gutsimbataza ubumenyi.

Ishure ry’imyuga ryigisha ibijanye n’umuyagankuba, ririko rirakira abanyeshure bashasha ,bashaka kwiga ibijanye nuwo mwuga. Uwushaka kwiyandikisha yohamagara kubiharuro indwi, umunani , icenda, cumi , cumi, akabaza ibisabwa.

Hariko harubakwa isoko rikuru ry'intara ya makanga. Iryosoko rikazoba rigeretse amagorofa atatu. Ririko ryubakwa n'abahinga bavyigiye bagera kuri cumi.

Uyu munsi twize igitigiri c' abantu baba mu gihugu cacu. Ico citwa cerekana ku ntara, igitigiri c' abagabo, abagore, n' abana bari munsi y' imyaka cumi n' umunani .

Umwuga wo gukora ingendeshwa uragoye cane. Bisaba umuntu aciye ubwenge kandi yigeze gukoresha ingendeshwa. Usanga ivyuma vy'ingendeshwa birinda gutumwako hanze mu bihugu biteye imbere.

Ikibuga c' umupira giherereye muri zone Ntahangwa kirazitiriye. Gitumbereye n' ibarabara rija ku murwa mukuru wa Bujumbura. Kugira winjireyo, uriha ibihumbi bitanu.

Kwandikisha Inyabwonko bisaba ubumenyi. Kirazira gukoresha urutoke rumwe canke ukuboko kumwe. Bisabwa ko ukoresha amaboko yose n'intoke zose.

Abantu bafata amasanamu barafasha ku mpande zitandukanye. Ubugeni bwa Ntihabose bwari bushajije, naho ntari hafi nararavye uko vyagenze birampimbara.

Umwuga wo gushona ibirato n’umwuga udakunzwe cane. Abawukora bo baraharonkera akunguko. War'uzi ko Pasikari ashobora kuronka amafaranga angana n'ibihumbi amajana atanu vy'amarundi?.

Abize ivyigwa vyo kuvyaza bariko baranonosora ubumenyi ku bijanye no kuvyaza umugore. Muri ivyo vyigwa, harimwo kumenya ko umugore ari kugise ubwaguke, ubwinjiriro bw'igitereko rugezeko.

Abanonose ivyo gutumatumanako amakuru bavuye mugihugu ca Etiyopiya, baherutse kuza kungura ubumenyi abakorera mwico gisata mumuhora wa Rimiteri, bahigiye vyishi bizotuma ivyo gutuma tumanako amakuru bitera imbere.

ku gasengero ka bikira mariya harashajije ushaka kuruhuka ku mutima no ku mubiri wohagana hari ibiti bihakikuje bitanga akayaga keza n'udushusho twinshi twaberanda

byari byiza ko haba amategeko agenga amashure mu bijanye n'inyambaro kuko haramaze kwibonekeza ko mu mashure y'igenga abanyeshuri bapfa uko biyambariye ugasanga umunyeshuri yambaye ubusa

Isyo zihura ubududu zirafasha cane abanyagihugu iyo bimbuye imyumbati urayitonora ukayironga hama ukayanikira imaze kuma ukayitwara kurusyo uraronka ico ufungura mu minsi itari mike.

Hariko harakorwa ibarabara riva kukibuga c'ndege rigashika mucibitoke abariko barakora ivyo bikorwa bafise ubumenyi n'ubuhinga butangaje harimwo abagore nabakobwa.

Abarimyi baridogera umukuru w'umutumba ko atabaronsa ifumbire ku gihe ivyo bigatuma bacererwa gutera ugasanga ivyo bimbuye mu mwaka uheze vyaraheze mu gihe kiri imbere bakazoterwa n'inzara.

Uyu munsi hakomejwe muri mutima mweranda urwaruka rw'impfuvyi rurerewe mu kigo Yezu mwiza ivyo birori bikaba vyashigikiwe na patiri mukuru hamwe nabihebeye imana batandukanye.

Ivyuma bihingura, ubu cafu mu makara yo gutekesha vyaraye bishitse ivyo bikazofasha kuronka aho dushira imicafu igahingurwa tutayitaye ngo yunone amagara y'abantu.

Ikoraniro ryo kwigisha bibiriya ryatunganijwe nisengero penecoti ryatanguye uyu munsi ryitabiriye nurwaruka ruva mumihingo itandukanye abagabo nabagore

Umwuga wo gufatanya ivyuma hakoreshejwe umuriro uje vuba mu gihugu cacu, kera hakoreshwa imbaho, abawukora bavuga ko ikibazo ufise n'uko ushobora guhura n'isanganya umuriro ukaguturira.

Mu Bushikiranganji bw'amatara n'amazi baherutse kwiga ubuhinga bushasha bwo kuronka umuyagankuba uzimbutse. ivyo bikazofasha kuriha amafaranga make ku kwezi.

Ingenzi nyishi iyi zigiye gutembera mumashamba zigenda zitwaje rugagamisha bigatuma babona hakiri kare iyo bagira baje kohari umutekano atakintu cobagirira nabi nk'ibikoko.

Umuganga atwara ibitaro bitoyi vyo muri komine Ndava yakiriye abaganga bashasha bazofasha gukurikirana abagwayi. Ni intambwe idasanzwe, kuko ivyo bitaro vyari bikenye cane abaganga.

Abanyesure bo mu mwaka w'icenda kw'ishure ry'abafaransa bariko bariga uko umunyu canke isukari biyongera mu mazi, inyuma yo kuyoga ntibisubira kumera nkuko vyari biri bitaraja mu mazi.

Hari hakwiye ko abakora umwuga wo gufatanya ivyuma hakoreshejwe umuyaga nkuba bakora bambaye ibikoresho bibakingira benshi bakunze kugira ikibazo co gusha.

Igiti cikokora mu gihe amababi yaco yumye canke yashaje iyo bigenze uko haca hama amababi mashasha, kandi meza ni ko bimeze no ku mashurwe usanga amababi yumye agakoroka hagasigara umutumba.

Abanyeshure bo mu gisata co kwubaka bariko baraheraheza ivyigwa vyabo mu gushushanya inzu z'igorofa. Ivyo bizobaronsa amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye ku wuzoba yabikoze neza.

Umwuga wo gufatanya ivyuma hakoreshejwe umuriro, ni umwuga uhurumbirwa cane n' igitsina gabo. Mugabo igitsina gore ntigikunze uwo mwuga, kuko ushobora guturirwa n' umuriro umwanya uwariwo wose.

Umwuga wo kubaza urahurumbiwe cyane kuko umubaji abaje imeza iri kumwe n'intebe zitandatu aronka amafaranga ibihumbi amajana atanu abaje igigitanda akaronka amafaranga angana n'ibihumbi amajana abiri.

Hariko haravugwa kubuntu abagore bafise ingwara z'igitereko ku bitaro vyitiriwe umweranda tereziya ibyo sekeza rikazomara ukwezi kwose amatangazo ariko acamisi yose ku isamirizi y'igihugu.

Mu bushikiranganji bwo kurwanya ibiza kuri uyu wa mbere haribonekeza ko hatonze abakozi bake ivyo bitegwa n'uko abenshi bagiye gukorera mu zindi ntara bagira amatohoza ku ngwara zishasha ziherutse kwibonekeza.

wa mukobwa wa Nahimana ariko aritegurira ikibazo kimuha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kuva atangura umwaka wambere mu mashuri matomato kugera mu mashuri yisumbuye yamye atahukana amanota ashimishije.

Kumenya gukoresha nyabwonko nivyo vyatumye Nduwimana aronka amahirwe yo kurongora ishirahamwe rikomeye ryo gutumatumanako amakuru. Mu gihe urundi rwaruka ruba ruri mu biyovyabwenge, we yari afise umwete wo kurondera ubumenyi bushasha.

Ibigo vyabihebeye Imana, biba bisajije kuko baba bafise urutonde rw'infene batunganya aho baba. Amashurwe yaho n'ibiti bihakikuje, biba bibereye ijisho. Ugahendeye ntiwokwifuza kuhava.